yaɗuwar bayanai maras sa inganci ko ƙarya akan lafiya a kafafan sada zumunta na iya haifar da matsaloli da dama ga la fiyar jama'a ga wasu daga cikin matsalolin sa da kuma hanyoyin magance su illolin yaɗuwar bayanai marasa inganci akan lafiya na far ko rage yawan yin allurar riga kafi idan mutane suka yarda da jite jite akan illa ko rashin anfani da rtga kafi hakan zai iya haifar da raguwar yawan masu karɓar allurar wanda zai iya haddasa sake dawowan cututtuka kamar shawara da ƙyanda na biyu jinkinta jinkirta gano cuta da jinya idan mutun ya dogaea da bayanai marasa inganci zai iya guje wa zuwa asibiti ko anfani da magungun marasa inganci wanda zai iya ƙara tsananta cutar sa na uku yawattar magunguna marasa inganci mutane da yawa suna amincewa da sha warwarin lafiya marasa tushe daga kafafan sada zumunta wanda ke sa su bar magunguna na gask iya koma kan hayoyi marasa inganci na huɗu ƙaruwa tsoran asibiti wasu bayana wasu bayanai maras a inganci marasa in marasa inganci na iya sa mutane suji tsoron su je asibiti ko su amince da likitoci wanda zai iya janyo yaƙuwar cututtuka tare da mutuwa yadda ake magance wannan matsala na farko yaɗa sahihan bayanai likitoci masana lafiya da hukumomi su rinƘa yaɗa ingantatun bayanai a kafafan sada zumunta dan kawar da dan kawar da jita jita na biyu ƙarfafa ililmin la fiya ana bukatan a wayar da kai akan jama'a akan yan da za'a e akan yanda zasu banbanta sahihan bayanai dana ƙarya tare da karartar da duk hanyoyi samun ingantattun bayanai na uku bayar dagudumawa ta hamyar gas kiya manyan kamfanonin sada zumunta suriƙa tantance bayanai tareda hanin yaɗa uwar ƙarya kokuma ƙara gargaɗi akan bayanan da da basu da inganci na huɗu hikima da sauƙin fahimta a yaɗa ilimi ana bukatan saukaka bayanan la fiya da yin anfani da harsunan da mutane zasu fahimta dan rage ya ɗuwar ƙarya na biyar goyon bayan likitoci da masana jama'a surinƙa tuntuɓar liktoci da mqsanq la fiya maimakon dogaro da bayanai dga kafafa ta batare da tantance suba idan aka ɗauki waɗanan matakai za'a iya rage illolim yaɗuwar ƙarya akan lafi ya tare da ƙarfafa lafiyan jama'a da rage haɗarin kamuwa da cututtuka

Lokacin da wata cuta ta ɓulla yana da mahimmanci a sanar da jama'a yadda za su kare kansu ba tare da haddasa firgici ba ga wasu hanyoyin da jama'a da jami'an lafiya za su iya amfani da su du don cimma waɗannan daidaito na farko bayar da ingantattun bayanai na gaskiya hukamar lafiya ya kamata ta sanar da jama'a gaskiya amma ta guji yayata bayanai masu haddasa tsoro... masu haddasa tsoro za a iya bayyana matsalar da girmanta cikin kalmomin da ba sa haddasa firgici tare da mayar da hanklali kan matakan kariya na biyu yin amfani likitoci da masana a matsayin a matsayin majiya ana buƙatar a tabbatar da cewa lokitoci da masana masana lafiya su ne ke bayar da, su ne ke jagorantar bayanai ba mutane marasa masaniya dake iya yaɗa jita-jita ba masana su riƙa bayani a cikin harshden da jama'a za su fahimta na uku samun cikakkun shirin... shirin bayani hukumar lafiya ya kamata ta shirya tsarin yadda za a sanar da jama'a cikin lokaci don kada su dogara da jita-jita daga kafafen sada-zumunta ana buƙatar a riƙa sabunta bayanai a-kai-a-kai don kada mutane su faɗa cikin ruɗani na huɗu ƙarfafa matakan kariyar jama'a maimakon maida hankali kan haɗarin cutar kaɗai ya kamata jami'an lafiya su bayyana matakan kariya da ake buƙata misali maimakon ace wannan cuta tana da matuƙar hatsari za a iya cewa idan muka bi waɗannan matakai za mu iya daƙile yaɗuwar ta na biyar haɗin guiwa da jami'an gwamnati da kafafen yaɗa labarai hukumar lafiya ta yi aiki tare da gwamnati da kafafen yaɗa labarai don isar da sahihan bayanai ana buƙatar kaucewa amfani da harshe mai tada hankali kamar amfani da kalmomi irin su annoba sai idan lallai an tabbatar da hakan na shida amfani da fasaha don isar da saƙonnin cikin sauƙi za a iya amfani da fasahohi kamar iyo hotuna da saƙonnin waya don sanar da jama'a a hanya mai sauƙin fahimta a riƙa amfani da kafafen sada zumunta don yaɗa bayanai daga hukumomin lafiya na bakwai ƙarfafa guiwa ƙarfafa guiwar jama'a ya kamata jami'an lafiya su ƙara fahimtar su ƙara fahimtar da jama'a cewa su na da ikon kare kansu idan suka bi matakan da da aka ba su bayanin ya kamata ya zama mai ƙarfafa zuciya

Lokacin da wata cuta ta ɓulla martanin jama'a kan yaduwarta na da babban tasiri akan tattalin arziki da zamantakewar al'umma wannan kuma yana da muhimmanci ga tsare-tsaren lafiyar jama'a da matakan da ya kamata hukomomi su ɗauka na farko tasirin ɓarkewar cuta akan tattalin arziƙi duƙushewan ka... harkokin kasuwanci da aiki emem idan mutane sun ji tsoro za su rage fita aiki ko kasuwanci wanda ke haddasa koma-baya a tattalin arziƙi rufa kasuwanni makarantu da wuraren taro na iya janyo asarar kuɗaɗe ga mutane da kamfanoni na biyu ƙarancin kayan abinci da mahimman kayan idan mutane sun fara sayan kaya dayawa saboda idan mutane sun fara sayan kaya dayawa saboda tsoro hakan na iya haddasa.... ƙarancin kayayyaki da tashin farashi idan cutar ta hana zirga-zirga zai iya haifar da wahalar samun kayan abinci da magunguna na uku tasiri akan ayyukan gwamnati gwamnati za ta fuskanci ƙarin matsin lamba na samar da tallafi da kula da marasa lafiya wanda ke iya janyo ƙarin kashe kuɗi fiye da yadda aka tsara ana iya fuskantar koma-baya a wasu fannonin cigaba kamar ilimi da ayyukan raya ƙasa saboda mayar da hankali kan daƙile cutar tasirin tasirin ɓarkewar cuta a zamantakewa da hulɗa da jama'a yana iya haddasa ƙarancin amincewa tsakanin ja... jama'a da hukomomi idan mutane ba su amince da bayanan hukumomi ba za su iya bijirewa dokoki kamar hana tarurruka ko riga-kafi jita-jita da bayanan ƙarya jita-jita da bayanan ƙarya na iya haddasa ruɗani da rarrabuwar kawuna ƙauracewa juna da nuna ɓangaranci idan wasu rukuni na al'umma a ka a ka danganta su da cutar za a iya nuna wasu wa... za a iya nuna musu wariya wanda ke haddasa matsalolin zamantakewa mutane na iya nesanta kansu daga ƴan uwa ko abokai saboda tsoron kamuwa da i ta illolinsa akan tsare-tsaren lafiyar jama'a da shirye-shiryen hukuma ana buƙatar inganta shirye-shiryen rigakafi da amsar gaggawa sannan a inganta yaɗa sahihan bayanai a kawo matakan.....

Daga abubuwan da suka faru a lokacin Ebola da SARS mun koyi darussan da za su taimaka wajen tsara dabarun daƙile yaɗuwar cututtuka anan gaba. Daga cikin darussan da muka koya akwai: yaɗa gaskiya, da hana jita-jita. Rashin bayani na iya haddasafirgici a cikin al'umma. Dole ne hukumomi su hanzarta bayar da ingantattun bayanai. Darasi na Biyu: Hanzarta ɗaukar Matakl. Jnkiri wajen gano cuta, da daƙile yaɗuwarta na iya haddasa gagarumar illa. Dole ne hukumomi su hanzarta gano masu cuta, tare da killace su. Darasi na Uku: Inganta tsarin Lafiya. Rashi, ƙarancin kayan aikin, ma'aikatan lafiya da cibiyoyin gwaji, ya haifar da matsala a baya Inganta waɗannan abubuwan, zai taimaka sosai. Darasi na Huɗu, Haɗa kai da al'umma. a lokacin Ebola, anga cewa idan an yiwa jama'a cikakken bayani, kuma an haɗa su cikin shirin rigakafi, sun fi amincewa da matakan da aka ɗauka. Hanya ta Biyar: Kasancewa cikin shirin ko ta kwana. Ƙasashe su tanadi kayan aiki ƙasashe su tandi kayan aikin gaggawa, tare da horas da ma'aikata, da gina tsari mai ƙarfi don daƙile cututtuka kafin su yaɗu. Idan akayi amfani da waɗannan darussa, za'a rage firgici, hana yaɗuwar cuta, da kare lafiyar jama'a yadda ya kamata.

a lokacin da ake fama da barazanan cuta yana da matukar mahimmanci ga jamian kiwon lafiya da masana su samar da sahihan bayanan cikin gaggawa ta kafafan yada labarai ga wasu hanyoyi da dabaru da zaa iya anfani da su dan inganta sadarwa da kuma tafiyar da tambayoyin manema ladarai hanya ta farko gina aminci da dogaro a bayar da bayanan na hakika kuma a baiyana inda ake da rashin tabbas kada a bari jita- jita su yadu kafin a fitar da inganceccen bayani bayanan a tabbatar da cewa wanda ke magana da yan jarida kwararrene kuma yana iya fahimtar jamaa hanya ta biyu samar da sako mai gamsarwa a guji anfani da karmomin likitanci masu wahalan fahinta bayan baiyana abubuwa mayar da hankali kan mahimman bayanai hanya ta uku tafiyar da hanyoyin yan jarida a sanya mai magana da yan jarida wanda zai kasance mai daukan daukan nauyin amsa tambayoyi dan kaucewa rudani idan jita-jita ko bayanan karya sun yadu a gaggauta warwaresu tare da bada hujjoji daga tushe mai kyau amsa tabaya cikin gaggawa amma da tabbas kada ayi sauri a dbada bayani ba tare da an tabbatar da ingancin saba hanya ta hudu tafiyar da tautaunawa da yan jarida a kasance cikin nutsuwa a baiyana bayanai cikin kwanciyan hankali mayar da hankali kan mahimman bayanai idan akayi tabmaya mai rudani a juyo da amsa kan abin da yafi mahimmanci idan an bi wayan nan matakai jamian kiwon lafiya zasu iya tabbatar da cewa jamaa sun samu inganceccen bayani a lokacin barazanan tsuta ta yadda zaa rage yaduwar jita-jita da kuma kara amincewa da hukumomi

Kafaffan sada zumunta kamar facebook twitter whatsapp da instagram suna taka muhimmiyar rawa wajan yaɗa bayanai game da lafiya waƴannan kaffafe na taimakawa wajan yaɗa sabbin bayanai cikin gaggawa amma kuma ana iya haddasa yaɗuwar bayanai mara inganci ko na karya wanda haka ke iya haifar da tsoro da ruɗani a tsakanin jama'a yadda kaffafen sada zumunta ke yaɗa bayanai lafiya hanya ta farko kafun sada zumunta na saurin yaɗa bayani ana iya samun bayanai da sauri game da cuttutuka hanyoyin kariya da sabin bincike akan lafiya hanya ta biyu tattaunawa da ilimantarwa, jama'a na amfani da kaffafen sada zumunta don tambayoyi jin ra'ayi da samun shawarwari kan lafiyarsu hanya ta uku watsa tsoro da cutarwa ma'ana kawar da tsoro da cutarwa a tsakanin al'uma idan ba'a kula ba ana iya yaɗa labaran boggi ko bayanan da ko bayanai marasa tushe da ke iya tsoratar da mutane ko hanasu ɗaukar matakan kariya da suka dace yadda jami'an lafiya za su amfana da kafafen sada zumunta hanya ta farko yaɗa inganttatun bayanai jami'an lafiya su kasance masu amfana da waƴannan kaffafe da yaɗa bayanai da suka dogara da bincike da hujjoji hanya ta biyu ƙaryata ƙarya da rashin gaskiya a dinga bayani tare da hujjoji dan ƙaryata labaran boggi da ake yaɗawa hanya ta uku faɗakar da jama'a yin amfani da bidiyo hotuna da rubuce-rubuce dan ilimantar da jama'a akan cuttutuka rigakafi da hanyoyin kula da lafiya hanya ta huɗu tattaunawa da jama'a yin hulɗa da mutane ta hanyar amsa tambayoyinsu da bayar da bayani bayar da bayani akan abubuwan da suka dame su da haka idan jami'an lafiya sukayi amfani da kaffafen sada zumunta, yadda yakamata za su za'a samu yaɗuwar inganttatun bayanai rage tsoro da ruɗani da kuma inganta lafiyar jama'a baki ɗaya

Yadda kafafen yaɗa labarai za su iya daidaita rahoton lafiya na farko ta hanyar bayyana gaskiya ba tare da wuce gona da iri ba bayyana gas... kafafen yaɗa labarai su tabbar da cewa bayanan da suke yaɗawa sun fito daga sahihan majiyoyi kamar WHO TDC ko hukumomin lafiya na ƙasa a guji kalmomin dake haddasa firgici kamar annoba mai hatsari maimakon firgitar da mutane ya fi kyau a maida hankali kan matakan kariya da yadda za a shawo kan matsalar mu gujewa wats... mu gujewa yaɗa bayanai marasa inganci ko jita-jita kafin a watsa bayani dole a tabbatar da sahihancinsa daga masana lafiya ko hukumomin da suka dace a guji yaɗa labarai dake da ba s... dake da tushe daga shafukan sada zumunta ba tare da tantancewa ba emem maida hankali kan hanyoyin kariya da magani maimakon a maida hankali kacokam kan hatsarin cuta ya kamata a mayar da hankali kan yadda mutane za su kare kansu a bayyana nasarorin da aka samu wajen shawo kan cututtuka kyakkyawan dabi'u a rahoton lafiya sahihanci a tabbatar da cewa duk wani bayani da za a fitar yana da tushe daga masana ko hukumomin lafiya tantancewa kada a yaɗa labari sai an tabbatar da ingancin sa daga hanyoyi daban-daban kafafen yaɗa labarai su guji haddasa firgici ko yaɗa labaran da za su kawo rarrabuwar kawuna kada a taƙaita bayani ta yadda za a bayar mutane cikin duhu ko ruɗani a riƙa sabunta bayanai yadda ya kamata don hana yaɗuwar labaran da suka daina inganci

lokachi da kafofin watsa labarai sukaye rahoto mai girmama wa ko kuma mara inganchi gama da barazanar lafiya, haka na; iya haifar da matsalolin masu yawa gaal'ummar hukumomin lafiya, wanda hakan na iya hardasa firgice yaɗa uwar jita jita da kuma rage amincre wa da hukumomin lafiya. illoiln -ilolin rahoto mai girmama wa ko rashin inganchin. ila ta farko; kar fargaba da damu wa acikin jama'a/ ihdan rahoto yayi tsanani kan wata cutar ko matsala lafiya mutane na iya shiga damu da tsoro fiye da kima ila ta biyu:rage amince wa da hukumomin lafiya; idan mutane suka fahimce cewa kafofin watsa labarai na yaɗa labarai marasa inganci zasu daina yarda da shawarwarin hukumomin lafiyar wanda zai iya hana su ɗaukan matakan kariya dasuka dace yaɗuwar jita_jita a al'umma! itace ila ta uku. yaduwar jita_jita da bayanai marasa inganci, idan an watsa bayanai marasa inganci mutane zasu yaɗa su a ƙafafan sabunta zumunta, wanda ke kara dagula al'amurra. Yada kafofin watsa labarai zasu guji wa wadan na matsaloli, nuna daidaito a rahoto: hanya ta farko: kada a kara girmama barazana ko rage Muhimmanci ta, a fadi gaskiya cikin natsuwa, ah Hanya ta biyu bincike kafin bayana labari ana bukatar tabbatar da gaskiyar bayanai daga kwararru ko hukumomin lafiya Kafin a wala fa su.? hanya ta uku: A guji anfani da kalaman tsoratar wa a guji anfani da kalmomin da zasu hada sa firgice sai dai a maida hankali kan ilmantar wa da bayana mafita.? idan kafofin watsa labarai suka dauke wadan na matakai za'a iya rage firgice karfafa amincewa da hukumomin lafiya da kuma tabbatar da cewa mutane suna samun sahihan bayanai da za su taimaka wajan da zasu taimaka musu wajan kare lafiyar su.

Lokacin da aka samu wata barazanar lafiya kamar anoba ko yaduwar cuta. yana da muhimmanci jami'an lafiya da kafofin watsa labarai su hada kai don tabbatar da cewa jama'a na samun sahihan bayanai akan lokaci. wana zai taimaka wajen rage firgice da ƙyele jita-jita da kuma karfafa matakan kariya. hanyoyin hadin gwiwa tsakanin jami'an lafiya da kafofin watsa labarai. Hanya na farko kafa hanyar sadarwa mai karfe: hukumomin lafiya su samar da hanyoyi na musamman dan isar da sahihan bayanai ga yan jarida, kaman tarurukan manaima labarai na yau da kullum ko fitar da sanarwar. Hanya ta biyu; fadakar da yan jarida kan rahoton Lafiya, yin horo ga yan jarida dan su fahimci yada zasu rahoton yau yau horo ga yan jarida dan su fahimci yada zasu kawo rahoton batutuwan lafiya bata rada haddasa ruɗani ko firgice ba, uhmmm..."Hanya uku; bayar da ingantatun bayanai cikin gaggawa:jami'an lafiya suka sance suna bayar da bayanai na gaskiya akan lokaci don hana yaɗuwar jita-jita Amfani da kwararru kafofin watsa labarai su rika amfani da masan da jami'an lafiya wajan fassara abubuwan dasuka shafi cututtuka da hanyoyin kariya. Hanya ta biyar; hada kai wajan yadda ilimi da kariyar lafiya:Arika hada gwiwa wajan shirya man hajoji da tallace-tallace dake fadakar da mutane kan riga kafi, tsabta, da matakan kariya Misalan hadin, misalan nasarar hadin gwiwar da aka samu a baya; Misali na farko yake da COVID-19, a lokacin annubar cutar COVID-19 hukumomin lafiya kamar WHO, ,CDC,da NCDC sun hada kai da kafofin watsa labarai dan fadakar da mutane kan hanyoyin kariya da muhimmanci takurkumi da kuma amfani riga kafi Nasara ta biyu da aka samu anyi yake da riga kafi polio a Nigeria kafofin watsa labarai da jami'an lafiya sun hada kai wajan yadda labarai da suka shawo kan kan jita-jitan da da ta sa wasu kinyin allura polio Wanda ya taimaka wajen kawar da cutar a Nigeria

yadda rahoton kafofin wasa labarai ke tasiri kan halayyan jama'a hanya ta farko ƙaruwan neman rigaƙafi da magunguna idan labaran kafofin wasa labarai suka nuna hatsarin wata cuta mutane zasu fi kokarin ƙarban alluran rigaƙafi ko siyan magunguna kamar anti biotics koda kuwa basu da bukata hanya ta biyu yawaitar yawaitar tattalin abinci da magunguna wasu mutane na iya fara siyan magunguna ko kayan kariya fiye da ƙima wanda yake iya hadɗasa ƙarancin kayayyaki hanya ta uku sauya halayyar tsafta ka kariyar lafiya ana iya ganin mutane na kara yin amfani da tsinadiran tsafta kamar sabulu da sanitizers idan akayi aka samu cututtuka masu yaɗuwa tsasirin wannan halayyar kan siyasar lafiya da rarraba albarkatu na farko karuwa da rage bukatar rigaƙafi idan mutane sun karu wajen neman rigaƙafi gwamnati zata buƙace samar da karin allurai wanda zai bukace karin kuɗaɗe da shiri idan jita-jita suka sa mutane ƙin amincewa da rigaƙafi za'a samu ƙarancin ƙariya daga cututtuka na biyu ƙarncin magunguna da abubuwan kariya idan mutane sun fara siyan magungunan kamar anti biotics ba tare da bukata ba haka zai iya hadɗasa ƙarancin su ga waɗanda suke bukatar su sosai hanya na uku daidaita ƙasafin ƙudi gwamanti na iya ƙarƙartar da kuɗaɗe daga wasu mahimman ɓangarori zuwa ɓangaren da ake fama da matsala saboda tasirin rahutan kafafen yaɗa labarai yadda za'a daidaita tasirin rahoton was labarai dan amfanin jama'a kafofin wasa labarai su tabbatar da ingancin bayanai kafin wasa wa dan hana firgita jama'a ba gayri ba dalili hukumomin lafiya su kasance cikin sauri wajan bada sahihan bayanai domin rage yaɗuwar jita jita um gwamnati da hukumomin lafiya su hada kai da en jarida wajen ilmantar dasu kan yanda zasu yadda zasu ruwaito bayani da ya shafi lafiyar jama'a cikin adalci da daidaito.

Hanyoyi ingatattu dan magance damuwa da takaici hanya na farko neman wata hanya da za ta tsanyaya zuciya da sa natsuwa yin askar ko addua ga masu addini yin aikin nunfashi mai zurfi da shakatawa, maana deep breathing. Yin tunani cikin natsuwa meditation a turance ko yin tafiya mai sa nishadi hanya ta biyu, kulla da lafiyar jiki cin abinci mai kyau da rage shan kayan maggi ko cafin samu ishesher bacci dan hutawa yin motsa jiki kamar tafiya yoga ko wasani dan rage damuwa canza hanyar tunani shi ne hanya na uku kauce wa tunani da ke ƙara damuwa ba tare da mafuta ba duba abubuwan da duba abubuwa da mutum ke da iko a kan su maimakon damuwa da abunda ba zai iya sauya su ba rubuta abubuwan da ke sa farinciki da gode wa rayuwa hanya na hudu sadarwa da mutane magana da abokai, ko iyali dan samun sauki neman shawara da ga kararru idan damuwa ta yi yauwa yadda zaa daidaita wannan hanyoyi yi da yanayin mutum masu rayuwar aiki mai wahala za su iya amfani da kana kananar lukuta don yin shakatawa ko yin tafiya Iyaye ma su yawan ayuka za su iya neman taimakon dangi ko abokai don tsamun hutawa mutanen da ke rayuwar kadai ce za su iya shiga kungiyoyi ko sadarwa da abokai ta waya ko internet mutanen da ke fuskantar matsalolin lafiya za su iya amfani da hanyoyi da ba su da wahala kamar karanta litafai ma su kwantar da hankali ko yin addua

Wannan dai hoto yana nuna mana cewa wata gona ce ta inibi da aka yanko aka zuba a cikin wani kwando na wato na kaba ko kuma na makamancin kaba, tunda dai wannan dai za'a iya cewa sakar sa ba ta hausawa bane, ko kuma ta wani mutumin Africa, wannann dai za'a iya cewa saka ce irin ta turawan zamani suke amfani dashi wajen zuba wannan inibi, da inibi ne dai gashi nan yayi kyau da kuma ragowar dan ganyen sa a jiki, dan ga daya,, biyu, uku, hudu, biyar da ya nuna mana wato zangarniyar sa a jiki, wato ba'a gama yanke shi ba, kuma galibin irin wannan inibin ana samun sa ne a kasashen turawa kuma wannan gona ce dama zaka iya cewata turawa, ga duhuwa nan a kuma ciyayi daban daban, wanda shi dama ba wai ana noman shi bane da lokacin damuna, su Allah ya basu fasahar turawan nan Allah Ya basu fasahar yin shuka kala kala ba sai ta damuna ba, wani galibin ma sukan sa wani abu ko kuma tanki da abinda za'a baibaye shi da mayami wanda zai hana shi daukan kwari ko kuma wasu halittu da zasu cutar da wannan bishiya, ita dai wannan kwando na me alamar kaba an saka shine da karare domin daukan abinda aka zuba madauki ne na inibi da aka ajje a kasa, kasar da take ta bushe ba kamar jigaqqiya bace sosai kuma 'ya'yan wato ganyayyakin da suka bushe da kirare a wajen, suka baibaye wajen kuma wurin yayi kyau sosai, da kuma kara bayyana tsarin kyau a wajen wajen yana da launi ruwan madara madara da kuma kalar, a jikin shi, wata launi me dan tsagi a jikin shi, kuma koren ciyayi da ganyayyaki sun kawata shi, kuma wato wannan inibi da yake bishiyar madauki ne da za'a kai ko dan aci ko kuma dan a siyar dai, ita dai wannan za'a iya cewa ko kasuwa za'a kai shi ba sai dai wani abu, wannan abinci ne na amfanin mutum guda kuma na mutum guda ne wanda zai iya bawa wasu.

matsalolin da suka shafi jinsi wajen neman lafiyar haihuwa na farko al'adu da ɗabi'un alumma a wasu gurare ba'a cika bayya ba'a cika tattauna batun da yashafi lafiyar haihuwa acikin mutane ba acikin jama'a ba musamman ga mata da yan mata wasu al'adu suna bukatar mace ta nemi izinin mijin ta kafin ta nemi maganani ko anfani da hanyoyin tsarin iyali na biyu matsalar tattalin arziki yawanci yawancin mata basu da isashun kudi da basu da issashun kudi dan biyan kudin asbiti riga kafi ko sayan magunguna rashin isashen kuɗaɗe yana hana su yin gwaje gwaje masu muhimmanci a lokacin daukar ciki na uku rashin ilimi da wayar da kai wasu mata da yan mata basu da isashen ilimi akan lafiyar haihuwa da hanyoyin tsarin iyali rashin ilimi na na sa su rasa sanin inda zasu sami ingantarciyyar kulawa ko kuma yanda zasu kare kansu daga cuta ummm na huɗu matsalar samun sufuri da nisan asibiti a yankunan karkara mata na iya fuskantar matsalar zuwa asibiti saboda rashin ababen hawa ko nisan cibiyoyin lafiya rashin likitoci mata a wasu wurare ana bukatar mace taga likita mace amma idan basu da isashun likitoci mata hakan na iya hana su wasu mata zuwa asibiti um hanyoyin magance wadan nan matsaloli ilimantar da alumma a faɗakar da jama'a kan muhimmancin lafiyar haihuwa tsarin iyali da haqoqin mata akan harkan kiwon lafiya a koyar da mata da maza kan yanda zasu yanke shawara tare da batun da ya shafi lafiyar iyali karfafa yancin mata akan lafiyarsu a tabbatar da mata na da ikon zuwa asibiti batare da wata matsala ba

Yadda rashin daidaito a jinsi ke haddasa matsalolin da suka shafi lafiyar haihuwa na farko, rashin 'yancin mata wajen yanke shawara kanlafiyarsu. A wasu'al'umomi, maza ne ke yanke shawarar zuwanmace asibiti don kula da lafiyarta. Idan namiji ko iyali basu amince da mace tayi tsarin iyali ba, tana iya ɗaukar ciki ba da niya ba, wanda ke iya jefa ta cikin hatsari. Wasu mata na rasa damar samun tiyatar haihuwa wato C section, ko magani saboda yanke shawara ba hannun su yakeba. Na Biyu: Rashin Ilimi da Wayar da kai akan Lafiyar Haihuwa. Rashin samun ilimi mai kyau musamman ga 'yan mata yana hana su fahimtar yadda za su kula da lafiyar su da tsarin iyali.? Mata ba su da ilimi, kan haihuwa da tsarin iyali, Matan da basu da ilimi kan haihuwa da tsarin iyali na iya fuskantar barazanar ɗaukar ciki ba da niya ba, da kuma matsananciyar wahalar haihuwa. Rashin ilimi kan cututtuka kamar HIV/AIDS, da cututtukan da akan ɗauka ta hanyar jima'i, ma'ana, SDI's, na ƙara barazanar kamuwa da da waɗannan cututtuka. Matsalar Tattlin Arziƙi. Mata na yawan samun ƙarancin kuɗaɗe wanda ke hana su zuwa asibiti don kula da lafiyarsu. Rashin kuɗin zuwa asibiti na iya hana mace samun kulawar da take buƙata a lokacin juna biyu wanda ke iya haddasa matsaloli kamar jubar jini, cututtuka, da mace-macen mata lokacin haihuwa ko bayan haihuwa. Wasu matan suna haihuwa a gida ba tare da taimakon ƙwararru ba, saboda rashin kuɗin zuwa asibiti A wasu wurare, an hana 'yan mata masu ciki su ci gaba da kataru ko aiki, wanda ke ƙ ara dagula al'amuransu.

Hanyoyin inganta daidaito tsakanin maza da mata, a shirye-shiryen da suka shafi lafiyar haihuwa. Na farko, Wayar da kai kan muhimmancin daidaito tsakanin maza da mata. um Ana iya yin haka ta hanyar shirya tarurruka da shirye-shirye na wayar da kai da ke koyar da mutane. mahimmancin ba wa mata ƴanci a fannin lafiyar haihuwa. A haɗa maza da mata a cikin shirye-shiryen wayar da kai. Don su fahimci rawar da kowa ke takawa, wajen samun ingantacciyar kiwon lafiya. A faɗakar da al'umma cewa ba dole be ne, miji ne kawai ke yanke shawara a kan lafiyar iyali. mace ma na da haƙƙi. Na biyu. Samar da damar ilimi ga mata da maza. A tabbatar da cewa ƴan mata suna samun ingattacen ilimi, kan lafiyar haihuwa da tsarin iyali. A hana auren wuri, Wanda ke iya hana ƴan mata ci gaba da karatu da fahimtar haƙƙoƙinsu. A faɗakar da maza da mata kan illolin fyaɗe da cin zarafin mata. da kuma hanyoyin da za a kare mata daga irin waɗannan matsaloli. Na uku. Ƙarfafa mata wajen yanke shawara kan lafiyarsu. A tabbatar da cewa mata na da ƴancin zuwa asibiti. Don kula da lafiyarsu ba tare da takurawa daga miji ko iyali ba. A bai wa mata damar yanke shawara kan tsarin iyali da haihuwa. Tare da ba su ilimin da zai taimaka musu wajen zaɓar abin da yafi dacewa da su. Inganta shirye-shiryen da ke ba wa mata damar samun aikin yi da ci gaba. Don su dogara da kansu wajen biyan buƙatun lafiyarsu. Haɗa maza da mata a cikin shirye-shiryen lafiyar haihuwa. A jawo hankalin maza su fahimci mahimmancin rawarsu a lafiyar iyali. don su ƙara tallafawa matansu. A shiirya tarurruka da ke faɗakar da maza da mata kan yadda za su taimaka wa matansu a lokacin juna biyu da haihuwa. A yaƙi cin zarafin mata da wariyar da ake nuna musu.

akwai wasu akwai wasu manyan manufofi da dokoki dake hana samun daidaito a lafiyar haihuwa musamman ga mata da wasu gungun mutane dake puskantan ƙalubale? ga wasu daga cikin manyan matsalolin na farko dokoki masu takurawa hanyoyin kare ciki a wasu ƙasashe akwai dokoki dake hana mata samun kayan hana ɗaukar ciki ko yin ampani dasu cikin sauƙi wannan yana iya haipar da yawan ciki da ba'a shirya ba da matsaloli wajen kula da lafiyar haihuwa na biyu matsalolin samun kulawar haihuwa a wasu wurare ana tilastawa mata auren wuri wanda ke hana su samun ilimi dangane da lafiyar haihuwa? rashin ingantattun manufofi na iya hana mata samun kulawa mai inganci yayin naƙuda wanda zai iya ƙara yawan mace macen mata masu juna biyu? matsaloli na uku matsalolin taƙaita haƙƙin wasu gungun jama'a a wasu ƙasashe mutane masu bambamcin jinsi ko waɗanda basu bin tsarin jima'i na gargajiya basa samun daidaitacciyar kulawa a ɓangaren lapiyar haihuwa? rashin dokoki dake kare haƙƙin su na iya hana su samun cin moriyar lafiyar jiki da na tinani hanyoyin magance waɗannan matsaloli?? na farko aiki da ƴan majalisa da gwamnati masu aiki da ƴan majalisa da gwamnati masu fafutika na iya haɗin gwiwa da ƴan majalisa don don bincikar dokoki don bincikar dokoki dake hana ci gaba sannan a gabatar da sabbin dokoki dake kare haƙƙin kowa na biyu ƙara wayar da kai da ilmantar da al'uma yin ampani da kapopin watsa labarai da ƙungiyoyin farar hula don koyar da mutane game da haƙƙin su a pannin lafiyar haihuwa? tallafawa mata da wasu gungun jama'a samar da ƙungiyoyi? da hanyoyi da mata da wasu gungun mutane masu fuskantar ƙalubale zasu iya samun bayani da taimako ba tare da tsangwama ba haɗin gwiwa da ƙungiyoyin kiwon lafiya masu fafutuka na iya haɗa kai da ƙungiyoyin lafiya na cikin gida da na duniya don tabbatar da cewa kowa na samun dama ga kulawar lafiya

Akwai sabbin al’Akwai sabbin al’amurra da tasowa dake shafar lafiyar haihuwa da jinsi ciki har da tasirin canjin yanayi da kuma cigaban fasaha ga wasu daga cikin manyar batutuwa dake tasowa na farko tasirin canjin yanayi ma’ana ma’ana climate change a lafiyar haihu canjin yanayi yana iya shafar lafiyar mata da lafiyar haihuwa ta hanyoyi daban daban yawan zafi na iya ƙara matsin lamba na ƙara matsin lamba ga mata masu juna biyu wanda zai iya haifar da ciki mai wahala ko haihuwar da ba’a kai ga lokaci ba rashin abinci da ruwa mai tsafta na iya haifar da um yunwa da abin d rashin da ƙarancin abinci mai gina jiki ambaliyar ruwa da gobara na iya haifar da hijira da kuma hana mata samun kulawar lafiyar haihuwa tasirin fasaha a lafiyar haihuwa saboda cigaban fasaha yanzu ana iya amfani da telemedicine dan baiwa mata shawara kan lafiyar haihuwa musamman a wurare da basu da isas isassun asibitoci um mata na iya samun shawarar likitoci ta yanar gizo um musamman kan tsarin iyali da kulawa da ciki yanzu akwai na’urori na zamani dake taimakawa mata wajan lura da lokacin ovulation ma’ana lokacin ɗaukar ciki jinin al’ada da lafiyar haihuwa gaba ɗaya um na uku matsalolin lafiyar haihuwa a yankunan rikici da hijira a wuraren da ake fama da da yaƙi ko rikici mata da yara suna fuskantar matsaloli na cin zarafin\ da rashin kulawar haihuwa rashin wuraran lafiya na haifar da ra ƙarancin ƙarancin tsari, ƙarancin mocin cin moriyar lafiyar haihuwa da tsarin iyali da kuma samun magunguna hanyoyin magance matsalolin dake tasowa amfani da fasaha dan inganta lafiyar haihuwa kamar telemedicine da manhajojin kiwon lafiya shirye-shirye shirye shiryen rage tasirin canjin yanayi a lafiyar mata ƙara wayar da kai da ilimin kan jinsi da lafiyar haihuwa haɗin gwiwa da ƙungiyoyin duniya don tallafawa mata a yankunan da ake fama da rikicin

Cin zarafi daga abokin rayuwa intimate partner violence a turance na iya hana mace yin shawara da kanta kan amfani da kayan hana ɗauka ciki da tsarin iyali wannan nau’in cin zarafin na iya zama ta fannin jiki lafiyar ƙwaƙwalwa cin zarafin jima’i jima’i ko hana mace samun kuɗaɗen kanta wanda ke iya hanata yanke shawara mai kyau kan lafiyar haihuwa mazaje masu cin zarafin na iya hana matansu amfani da magungunan hana ɗaukar ciki ko zuwa asibiti don neman shawara mata dake fuskantar cin zarafin na iya gujewa magana akan tsarin iyali saboda tsoron faɗawa cikin tashin hankali ko azabtarwa wasu mazaje masu cin zarafi na iya yaga kwayoyin hana na iya yaga kayan hana ɗaukar ciki kamar kwayoyi IUD ko amfani da condom da gangan dan hana mace tsarin iyali ƙaruwar ciki da ba’a shirya ba mata dake fama da cin zarafi na iya samun ciki na iya samun shigar ciki da basu shirya ba saboda rashin amfani da hanyoyi hana ɗaukar ciki ko kuma saboda tilasta su suyi ko kuma saboda tilasta su yin jima’i ba tare da kariya ba yawan ciki da ba’a shirya ba na iya shafar lafiyar mace raje damar ta na samun ilimi ko aiki aiki kuma zai iya sata ta zamo mai dogaro da mijinta wanda hakan zai ƙara tsawon zamanta cikin dangan cikin dangantaka cin zarafin mata dake fama da cin zarafin na iya samun cutar damuwa depression a turance fargaba anxiety a turance da jin basu da daraja wanda ke hana su yin shawarar da ta dace kan tsarin iyali um wasu mazaje masu cin zarafin na iya hana matansu zuwa asibiti don samun shawara akan tsarin iyali

fade ko cin zarafin jimai nada matukan illa ga lafiyan kwakwalwa kuma yana isa haddasa matsaloli kamar damuwa fargaba da kuma PTSD ga yadda hakan ke faruwa na farko fargaba anxiety a turance mutanen da suka finkaci cin zarafin jimai so da yawa suna fama da tsananin fargaba wanda yana iya haifar da tsoro ko fargaba akai akai fashewa da kuka dan jin matsanancin tashin hankali rashin iya zama a huri guda ko fargaban ghaduwa da mutane na biyu tsutar damuwa depression a turance cin zarafin jimai yana sa mutun ya ji kaman bashida wata kima ko daraja wanda zai iya jefashi cikin baki n ciki mai tsanani wasu daga cikin alamun sun hada da rashin jin dadin rayuwa ko abubuwan da ake so a da rashin kuzari da gajiya akai akai tunanin kisa ko tsutar da kai hmmm na uku PTSD wan nan tsutace da ke faruwa sakamako munanan abubuwa da suka faru kamar cin zarafin jimai wanda ya tsinci kansa a haka na iya samun mafarki ko tunani masu firgitarwa jin kamar jin kamar zai sake fuskantan wani abu mai ban tsoro a ko wanne lokaci guje ma hurare ko mutane dake tunamawa abin da ya faru cin zarafin jimai yana da matukar illa ga kwakwalwa da lafiayan jiki don haka yana da mahimmanci a nemi taimako daga likitoci ko masana masana karin klafiaya ta kwakwalwa kuma yana da kyau, abawa wayanda suka tsinta kansu a wannan hali karfafawa da kuma kulawa

Yankan yankan al'aura yana da matuƙar illa ga lafiyar haihuwa ciki har da matsaloli yayin haihuwa da kuma ƙaruwar yiwuwar rashin haihuwa ga wasu daga cikin matsalolin sa wahalar haihuwa ma'ana doguwar naƙuda yankan al'aura na iya haddasa toshewar hanyar haihuwa sakamakon tabo da tsukewar farji wanda ke sa, wanda ke hana jariri fita cikin sauƙi zuban jini wajen haihuwa wuraren da aka yanke na iya fashewa yana haifar da zubar jini me yawa wanda wanda ka iya kaiwa ga mutuwa yagewar farji ma mafitsara ko hanji obstetric pesular a turanci idan haihuwa ta ɗauki lokaci me tsawo yaro na iya matsawa da ƙarfi wanda hakan yana wanda hakan yana haddasa yagewar farji zuwa mafitsara ko hanji wanda ke haddasa zubar fitsari ko bayan gida ba tare da tsayawa ba mutuwar uwa ko jariri wahalar haihuwa da zubar jini na iya haddasa mutuwar uwa ko jariri ko kuma nakasa ga jaririn toshewar bututun mahaifa tabo da kumburi sakamakon eh, female genital mutulation ma'ana kaciyar mata na iya rufe ko toshe bututun da ke kai ƙwan haihuwa zuwa mahaifa wanda hakan zai iya hana mace samun ciki kumburin mahaifa da cututtuka yankan al'aura yana iya haddasa kamuwa da cututtuka masu tsanani ma'ana infection a turance wanda ke haifar da wanda ke shafar mahaifa da rage damar haihuwa wasu matan da suka fuskanci yankan al'aura na fama da ciwon mara na dindindin kuma suna da yawan kuma suna da yawan yiwuwar zubar ciki yankan al'aura ba shi da wata fa'ida ta kiwon lafiya kuma yana barazana ga lafiyar mace da haihuwa ana buƙatar ilmantar da al'umma game da matsalolin sa dan daƙile wannan mummunar al'adar.

Cin zarafin jinsi gender based violence na da illa me tsanani ga lafiyar jiki da ta ƙwakwalwa musamman dangane da ikon mutun na kare kan sa daga cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar kamar STI da HIV na farko, tsoro da raunin zuciya mutanen da aka zalunta ta hanyar cin zarafi na iya jin tsoron yin magana ko buƙatan a yi amfani da hanyoyin kariya kamar amfani da kwaroron roba wannna na iya sa su rungumi jima'i ba tare da kariya ba wanda ke ƙara yiwuwar kamuwa da HIV da STI na biyu, tilasta jima'i wasu lokuta ana tilasta ma mutun yin jima'i da wanda yafi yafi ƙarfi akan su kuma hakan na hana su yin zaɓi ko saita sharuɗɗan tsaro kamar amfani da kwaroron roba ko yin gwajin lafiya kafin jima'i ƙasƙanci da rashin ƙarfin gwuiwa cin zarafin jinsi na iya sa mutun jin bai da daraja wanda ke hana shi yin tambayoyi ko buƙatar abinda zai kare lafiyar sa wasu na jin tsoron cewa idan suka buƙaci kariya zasu fuskanci ƙarin tashin hankali dogaro da wanda ke cin zarafin su idan mutun yana da dangantaka da wanda ke cin zarafin sa misali, miji ko masoyi zai iya jin wahalar bukatar a bi ƙa'idodin tsaro dan gudun fushin sa ko rasa tallafin sa uhm cin zarafin jinsi na iya hana mutun samun damar karatu ko ilimi game da hanyoyin kariya daga HIV da STI wasu matan aure ko ƴan'mata ba basa samun damar sanin haƙoƙin su kan lafiyar jima'i waɗanda suka fuskanci cin zarafi na iya faɗawa cikin damuwa baƙin ciki ko amfani da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya hana su kula da lafiyar su ko yanke shawarar da ta dace wajen kare kan su yadda ake magance wannan matsalar wayar da kai game da haƙoƙin jima'i da lafiyar jiki bada kariya da tallafi ga waɗanda suka fuskanci cin zarafi inganta hanyoyin samar da kwaroron roba ko magunguna don rage yaɗuwar HIV ƙarfafa wa mata da maza gwuiwa wajen kare haƙƙoƙn su a jima'i cin zarafin jinsi babbar matsala ce da ke hana mutane kare kan su daga STI da HIV ana buƙatar haɗin gwuiwa dan daƙile wannan matsala da kare lafiyar kowa

Na je ganin likita sati huɗu da suka wuce na je likita ya duba ni ne sakamakon na haihu watanni biyu da suka wuce to na koma bayan sati huɗu don a duba ni a ƙara tabbatar da komai na tafiya lafiya na je an gwada jinina aka tabbatar ya sauko ya dawo daidai yanzu sakamakon gab da zan haihu jinina ya hau har ta kai ga na sha magunguna na sha maganin dake saukar da jini gab da zan haihu sannan kuma an duba gurin da aka mun ɗinki sakamakon na haihu ne da kaina ba ta hanyar tiyata ba likita ya duba ni ya tabbatar da cewa komai lafiya kuma ina samun sauƙi sosai na yi... na yi awona tun daga samun ciki har zuwa haihuwa duka na je asibiti kuma komai yana tafiya lafiya lau na sha magunguna na awo na yi allurorin da ake yi na yi duka allurar allurar allurar allurar TT da ake yi ma'ana titanous injection na yi su duka sannan na sha magunguna na sha magungunan da ake badawa a wurin awo ma'ana folic acid da pysolate na yi hoto Alhamdulillah kuma yanzu da ni da yarona da na haifa na haifi ɗa namiji muna cikin ƙoshin lafiya yarona yana girma shi ma yana zo... mun je an yi allurar BCG sannan emmm kwana goma da suka wuce mun je an yi mi shi kuma allurar fenta da ake yi na sati shida so komai yana tafiya daidai, Alhamdulillahi wannan shi ne ganin likita da na yi sati hudu da suka wuce kenan.

Ciwo na da nau'i biyu ciwo mai tsawo chronic pain a turance da ciwo me zafi na gaggawa acute pain a turance kowanne yana da alamomin sa da yadda yake shafar mutun ciwo me zafi na gaggawa acute pain wannan ciwo ne dake faruwa sakamakon rauni jin ciwon jiki ko wata cuta yana ɗaukar lokaci kaɗan kuma yana warkewa da wuri alamomin sa sun haɗa da jin zafi mai tsanani a wani yanki na jiki yana faruwa ne sakamakon rauni kamar yankewa karyewar ƙashi ko tiyata yana wucewa bayan jiki ya warke wani lokaci yana zuwa da kumburi ko wurin yayi ja ciwo me tsawo chronic pain a turanci wannan ciwo ne da ke wuce watanni uku zuwa shida ko ma fiye yana iya zuwa sakamakon wata cuta kamar ciwon gaɓoɓi arthritis a turance ko ciwon baya alamomin sa sun haɗa da jin ciwo na tsawon lokaci ko da ba'a samu wani rauni ba yana iya zama me ƙarfi ko me laushi amma baya tafiya gabaɗaya yana iya haifar da kasala da gajiya rashin iya motsi sosai ko yin wasu ayyuka yana iya haifar da matsalolin barci da damuwa banbancin su acute pain yana zuwa da gaggawa kuma yana tafiya da wuri amma chronic pain yana dauwama na watanni ko shekaru acute pain na da dalili bayyananne kamar rauni amma chronic pain yana iya kasancewa ba tare da dalili ba chronic pain yana iya shafar kwakwalwa da jin daɗi yana haifar da damuwa da rashin jin daɗin rayuwa idan kana fama da ciwo me tsawo yana da kyau ka ziyarci likita dan gano musabbabin ciwon da samun maganin da ya dace

Akwai wasu alamomin rashin lafiya da mutane ke ɗauka da sauƙi Amma suna iya nuna wata babbar matsala ta lafiya idan ba'a kula da su da wuri ba Ga wasu daga cikin su Da yadda za'a gane su da wuri Na farko Rashin ƙarfi ko gajiya mai tsanani Extreme fatigue a turanci Me yasa yake da hatsari Idan mutum yana pama da gajiya mai tsanani da ba'a saba da ita ba Ko da bai yi aiki mai wahala ba Yana iya nuna matsalar zuciya Ciwon hanta ko ciwon daji Yadda za'a gane da wuri Idan gajiyar ta kasance na tsawar lokaci Kuma ta na hana ka yin ayyukan yau da kulum Sannan tana tare da asarar nauyi ba tare da dalili ba Na biyu, chanjin launin fitsari ko bayan gida Me yasa yake da hatsari Fitsari mai duhu ko jini a ciki, yana iya nuna matsalar ƙoda ko hanta Bayan gida mai jajaja Ko baƙi, yana iya nuna matsalar ciki ko ciwon daji a hanji Yadda za'a gane da wuri Idan chanjin launin fitsari ko bayan gida yana cigaba da faruwa ba tare da dalili ba Idan akwai zafi lokacin fitsari ko kumburin ciki Na uku, raunin hannu ko ƙafa Me yasa yake da hatsari Idan mutum ya ji rauni ko Ko daskarewar hannaye Idan mutum ya ji rauni ko daskarewar hannaye ko ƙafa Da ba tare da wata matsala ta kwana ba Yana iya nuna matsalar bugun jini Stroke a turance Ko ciwon ƙwaƙwalwa Yadda za'a gane da wuri Idan numfashi yana da wahala Ko fuska ta rikice gabaɗaya Idan mutum yana...yana jin wuya wajen magana ko tafiya Na huɗu Ciwon ƙirji ko matsewar ƙirji Me ya sa ya ke da hatsari? Yana iya nuna matsalar zuciya kamar ciwon zuciya ko bugun zuciya Idan ciwon Yadda za'a gane da wuri Idan ciwon yana zuwa da wahalar numfashi Zufa mai yawa ko jin jiri Idan yana faruwa yayin motsa jiki ko damuwa Idan mutum yana da wata alama da bai saba da ita ba Kuma tana cigaba da faruwa Yana da kyau ya nimi likita da wuri don bincika lafiyar... Lafiyarsa.

Idan ana fama da ciwon gaɓoɓi ko kumburi da bai warke ba bayan hutawa ko shan magani Yana da mahimmanci a ziyarci likita Musamman idan Idan ya haɗa da na farko Na farko Ciwon ya ɗauki fiye da makonni biyu ba tare da wani sauƙi ba Ana samin wahala wajen motsa gaɓoɓin Kamar buɗe hannu Tafiya ko yin wasu ayyuka na yau da kullum Na huɗu ana jin ƙara Ko kakkaryewar gaɓoɓi a lokacin motsi Na biyar, idan ciwon yana zuwa tare da zazzaɓi Asarar nauyi ko jin kasala Wanda zai iya nuna wata cuta mai...wannan zai iya nuna wata cuta mai tsananin kamar Arthritis ko infection Idan ciwon ya biyo bayan rauni ko faɗuwa kuma yana cigaba da muni Idan ana fama da ciwon jiki gabaɗaya Ba kawai gaɓa guda ɗaya ba Me zai iya jawo wannan matsala Ciwon gaɓoɓi mai tsanani kamar arthriris Ciwon gout Wanda ke haddasa kumburi da zafi mai tsanani a yatsun ƙafa Infection a gaɓoɓi, Wanda ke buƙatar magani da gaggawa Rauni a ƙashi ko jijiyoyi Wanda ke buƙatar ganin likita Me ya kamata a yi A je asibiti don a duba gaɓoɓin a gwaje gwaje A bi shawarar likita Wanda zai iya bada magunguna Ko shawarar motsa jiki Idan ana jin ciwo mai tsanani Ko gaɓoɓi sun yi kunburi sosai Kar a jinkirta zuwa asibiti Don gujewa matsala mai tsanani Idan ciwon gaɓoɓi bai warke ba Bayan hutawa yin gashi Ko shan maganin ciwo Ciwon jiki na kasuwa Yana da kyau a je ga likita Don a gano musab babbar matsalar Da samun maganin da ya dace

matsalolin da ke tattare da amfani da masu tantance alamomin rashin lafiya sun haɗa da na farko rashin daidaiton bayanai ba dukkan shafukan intanet bane ke bada sahihan bayanai wau bayanan na iya zama tsoffi ko kuma ba su da inganci wanda zai iya sa ayi kuskuren ganowa ko kuma a tsorata fiye da yadda ya dace na biyu rashin la'akari da yanayin mutum masu tantance alamomin intanet basa la'akari da cikakken tarihin lafiyan mutum yanayin rayuwar sa ko wasu alamomin da zasu iya zama mahimmanci wajen gano cutan na uku iya haifar da tsoro ko rashin kulawa wasu lokuta bayanan da aka samu na iya sa mutum yayi ta yana da wata babban cuta alhali ba haka bane ko kuma a rage mahimmancin wata alama mai tsanani wanda zai iya sa ayi sakaci da neman taimakon likita don tabbatar da samun sahihan bayanan lafiya yakamata ayi la'akari da waɗannan shawarwari na farko nema shawaran likita kai tsaye idan kana da wata matsala ta rashin lafiya yana da mahimmanci ka ziyarci likita don ayi cikakken bincike da gwaje gwaje masu dacewa na biyu amfani da shafukan intanet na amana idan zaka samu idan zaka nema bayanai kan intanet ka tabbata kana amfani da shafukan da aka sani da bayar da sahihan bayanai kamar na hukumomin kiwan lafiya na gwamnati ko manyan asibitoci na uku kar a dogara kwacokal da intanet idan kana intanet na iya zama tushen bayanai amma ba zai maye gurbin shawaran likita ba kada ka yanke shawaran magani ko ko rashin neman taimako bisa abunda ka karanta a intanet kawai na huɗu tambayi likita idan alkwai shakku idan ka karanta wani abu a intanet kuma kana da shakku ko tambaya kayi magana da likita don samun ƙarin bayani daga a ƙarshe yayin da intsnet zai iya zama kayan aiki mai amfani wajen samun bayanai ba zai ba zai maye gurbin ƙwarewan likita kan bincike da ake buƙata don gano doka da kuma bada magani mai dacewa ba

zaɓen ƙwararren likita mai dacewa yana da matuƙar mahimmanci don samun ingataccen ingantaccen ganawar asali da kuma shan magani mai tasiri ga wasu ga wasu mahimman abubuwan da yakamata ayi wajen zaɓen likita na farko ƙwarewa da ilimi tabbatar da cewa likitan yana da ilimi zurfi a fannin da ya shafi lafiyar ka duba takardu shaidar karatu d aƙwarewa da kuma lasisin aiki na biyu ƙwarewar aiki nemi likita mai kyau da yake da ƙwarewa mai kyau a fannin da kake da buƙata tambayi ko likitan yana da gogewa wajen magance irin matsalar da kake fuskanta na uku suna da sharhi bincika ra'ayoyin marasa lafiya na baya game da likita nemi shawarwari daga abokai dangi ko wasu masu amana na huɗu sadarwa da fahimta zaɓi likita da kake jindaɗin yin magana da shi kuma wanda yake sauraron ka da kyau ka tabbatar da cewa likitan yana ba da lokaci dan amsa tambayoyin ka da kuma bayyana maka komai yanda zaka fahimta na biyar wuri da samun dama zaɓi likita da ke cikin yankin ka ko wanda ko wanda samun daman zuwa wurin sa ya kasance mai sauƙi duba likita duba lokutan aiki da kuma yanda ake samun lokacin ganawa da likitan cikin sauƙi na shida farashi da biyan kuɗi tambaya game da farashin ayyukan likita da kuma ko yana karɓan inshoran lafiya idan kana da ita tabbatar da cewa farashin yayi daidai da kasafin kuɗin ka na bakwai asibiti ko cibiyar lafiya duba ingancin asibiti ko cibiyar lafiyan da likitan da yake aiki a ciki tabbatar da cewa suna da kayan aiki na zamani da kuma tsabta mai kyau yin la'akari da waɗannan abubuwan zai taimaka maka wajen zaɓen likita da ba zai da zai baka ingataccen ganawan asali da kuma shirin magani mai tasiri

Akwai hanyoyi daban-daban na ɗaukar ciki kuma kwanne ya na da matakin inganci da illolin sa. Ga wasu daga cikin su; Na farko hanyoyin homoi ma'ana huma, humanoid method a turance. Ƙwayoyin hana ɗaukar cikin, birth control pill. Ana shan ƙwayoyi kowace rana don hana ɗaukar ciki. Ingancin su ya na kai kusan kaso casa'in da tara. Idan ana amfani da su dai-dai. Sai dai su na iya haifar da ciwon kai, tashin zuciya, ko canjin yanayin jinin al'ada. Allurar hana ɗaukar ciki, contaceptive injection a turance. Ana yin allura kowane watanni uku. Kuma ta na da inganci har zuwa kaso casa'in da huɗu zuwa casa'in da tara. Wasu su na iya samun ƙiba, ko canjin yanayin haila. Kayan shafawa, patches a turance. Da zobe farji vaginal ring waɗannan su na fitar da sinadaran hana ɗaukar ciki cikin jiki. Ingancin su kusan kaso casa'in da ta, casa'in da ɗaya zuwa casa'in da tara. Hanyoyin tacewa shi ne hanya ta biyu barrier mrthod a turance. Waɗannan su ne kwandon namiji feme, male condom a turance, ana sanya shi kafin saduwa. Ingancin sa ya na kai kaso tamanin da biyar zuwa casa'in da takwas. Kuma ya na kare cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i. Kwandon mace female condom a turance. Kamara na namiji, sai dai ana saka shi a cikin farji. Inagancin sa kusan kaso saba'in da tara zuwa casa'in da biyar ne. Hanyo, hanya na uku shi ne hanyoyin cirewar non humanoid a turance. Su ne IUD kayan hana ɗaukar cikin da ake sakawa a mahaifa. Akau, akwai nau'in akwai nau'i biyu na jan ƙarfe, copper IUD, a turance, da na humanoid humonal IUD. Ingancin sa ya na kai sama da casa'in da tara. Kuma su na iya aiki na shekaru da dama. Sai dai wasu su na iya su na iya sa, samun ciwon ciki ko ƙarin zubar jinin haila. Diaphragm and suvical cap, waɗannan ana saka su a farji kafin jima'i don hana maniyi shiga mahaifa. Inagancin su ya na sakanin saba'in kaso saba'in da tara zuwa tamanin da takwas. Hanyoyin halitta natural methods a turance. Biyan kwanaki shi ma'ana sanin kwanakin jini haila. Fertility awareness method a turance. Mata su na bibiyar kwanakin da ba sa iya daukar ciki. Ingancin sa ya na tsakanin kaso saba'in da shidda, zuwa tamanin da takwas. Cire azzakari kafin inzali. Withdrawal method a turance. Namiji ya na fita da azzakari kafin yayi inzali. Inagancin sa ya na kusa da saba'in da takwas cikin ɗari. Amma ya na da hadari sosai. Hanyoyin din-din-din, ma'ana permanent method. Sune ma'ana tubal li, tubal ligation. Mata su na kulle bututun haihuwa. Kuma wannan ya na da inganci har casa'in da tara. Na din-din-din. Vasectomee yanke bututun maniyi a maza. Hanya ce ta din-din-din don hana namiji fitar da maniyi. Ingancin sa kusan kaso casa'in da tara ne. Kammalawa duk hanyoyin su na da inganci amma wasu sun fi wasu inganci. Hanya mafi kyau ita ce wadda ta dace da mutum bisa la'akari da lafiya, yanayin sa, da shawar-warin likita.

Bambance-bambancen kwandon namiji da kwandon mace. uhm uhmm Ana sa kwandon namiji ana sa shi ne kan azzakari mai miƙewa kafin saduwa. Kwandon macce ana saka shi a cikin farji kafin saduwa. Ingancin sa wajen hana ɗaukar ciki; Na namiji ingancin sa ya na ingancin sa ya na kasancewa kaso tamanin da biyu har zuwa casa'in da takwas cikin ɗari, idan aka yi amfani dashi dai-dai. Kwandon mace ingancin sa ya na kaiwa kaso saba'in da tara zuwa casa'in da biyar cikin ɗari. Ta fannin kariya daga cututtuka, STI ma'ana cututtukan da ake ɗauka. Kwandon namiji ya na hana yaɗuwar cututtuka kamar; HIV sosai idan anyi amfani da shi dai-dai. Kwondon mace ya ha ya na, shi ma ya na kare cututtuka. Amma ya na da ƙarancin kariya fiye da na namiji. Saboda saboda ya na iya zamewa. Iokn sararrafawa kwandon namiji, namiji ne ke amfani da shi. Kwondon mace, mace ce ke da iokn amfani da shi, ba sai ta dogara da namiji ba. Samuwar sa da farashi; Ana samun kwandon namiji cikin sauƙi kuma ya na da arha. Kwondon mace, ba kasafai ake samun sa ba, kuma ya na da tsada fiye da na namiji. Matsalolin da zai iya faruwa; Na namiji zai iya ya tsin, zai iya ya tsinke ko ya zame idan ba'a yi amfani da shi dai-dai ba. Kwondon mace, zai iya ma ma matsewa, ko yin ƙara a lokacin jima'i. Kwondon namiji yafi sauƙi, ya na da inganci fiye da na mace, kuma ya na ba da kariya mai kyau daga cututtuka. Kwondon mace, ya na baiwa mace damar sarrafa kariyar ta amma ya na da ƙarancin kariya fiye da na namiji. Duk hanyoyin su na da amfani, amma zaɓi mafi kyau ya do, ya dogara da sauƙin samu, jin daɗi da buƙatar kariya.

Jin wani abu da ba a saba ji ba na nufin jin motsin rai ko yanayi a jiki da ba kasafai ake ji ba wannan sauyi na iya zama na jiki na zuciya ko na tunani misalin misalin waɗannan yanayi jin sauyi a jiki kamar kasala ko jin jiri ba tare da dalili ba ko kuma sauyi a yanayin motsin rai ma'ana emossional state haka kawai mutum ya ji tsoro ba tare da dalili ba ko mutum ya dinga jin kaɗaici da rashin jin daɗi ko jin sauyi a tunani da hankali mutum kawai ya dinga jin kamar wani abu zai faru ko kuma jin tsoro ba tare da dalili ba idan zan bada misalin yanayin yanayin da na ka shiga na kasance mutum ce ni mai sa damuwa a raina abu kadan yake tada mun hankali ko kuma in zauna in yi ta tunani a kan shi am... a turance ana ƙiran wadan... masu irin yanayina da over-thinkers to haka nake na kasance cikin wannan yanayin gab da aurena shekara ɗaya baya kenan na kasance cikin tsoro da fargaba tare da kasa barci saboda ina tunanin idan na yi auren mene zai iya zuwa ya dawo shin zan samu farin-ciki shin zan samu kwanciyar hankali to wannan shi ne yanayin da ba zan iya mantawa a rayuwa da ya faru da ni wanda kuma a baya ɗin duk waɗannan hasashen da nake yi hasashe ne kawai ba ni da tabbatas akansu amma na dinga tada hanklaina akan abinda bai faru ba kuma ga shi yanzu na yi auren kuma duka waƴancan fargaban da nake yi babu su sun kau amma da na saka su a raina na dinga tsorata kaina da su so wannan shi ne misalin yanayin dana taɓa tsintar kaina a ciki.

yayin da kake son sadar da yadda kake ji ga likita ko wani ƙwararran la fiyar jiki akwai wasu muhimman abubuwa dake temakawa nafarko gaskiya da cikekka bayani kakasance me faɗin gaskiya gameda da abin da kakeji kamar ciwo da muwa ko kowane irin matsala kada ka boye bayani domin hakan na iya han samu magani me kayu na biyu yarda da amana idan kanaji tsoron magana da likita katina cewa aikin su ne temaka maka yadda dasu zesa ka iya baiyana matsalarka acikin ƙwanciyan hankali na uku ƙorewan likita wani lokaci idan likita baya fahimta ko yanada matsala wajan sauraran marasa lafiya zefi kyau a nemi wani ɗ ƙwararrare da ze iya fahimta da kulawa dakai yanda ya kamata na huɗu sau ƙaƙa magana kada kaji tsoron wajan yin tambayoyi kosake bayani idan baka fahimce abinda likita yaceba yin amfani da kalmomi masu sauki ko amfani da misalai na iya temakwa wajan fahimta na biyar temakon wani na kusa idan kanajin tsoran baiyana matsalan ka zaka iya zuwa tare da wani amin taccan mutun wanda ze iya temaka maka wajan sadar da matsalar ka likita na shidda rubuta alampmin matsala idan baka iya tina komai a lokaci guda zaka iya rubuta yadda kakeji da almomin da kake gani kafin zuwa kafin zuwa wajan likta domin kada ka manta wani bayani me mahimmanci mu himmin abu asa darwa da likita shine gaskiya kwanciyar hankali da yin tamba yoyi idan likita be fahimcekaba kada kaji tsoron sake bayani ko neman temakon wani don asami ingantaccan magani

Akwai hanyoyi daban daban da ake amfani dasu dan rage yawan kamuwa da cutar HIV (ƙanjamou) ga mafi inganci daga cikinsu na farko yin amfani da kwandon jima'i condoms a turance yadda yake aiki kwandon na miji ko na mace yana hana maniyi ko ruwan jiki shiga jikin wani yayin saduwa wanda ke hana yaɗuwan HIV ingancin sa idan anyi amfani dasu dedai yanada kusan kaso kaso casa'in da takwas na kariya na kariya daga HIV na biyu shan maganin hana kamuwa da HIV? yadda yake aiki wannan magani ne da ake sha kullum don hana kamuwa da HIV kafin mutun yashiga wani yanayi me hatsari ingancin sa yana rage daman kamuwa da HIV da kaso casa'in da tara idan anyi amfani dashi akai akai na uku yin gwaji HIV da wuri da kuma magani yadda yake aiki idan aka gano mutun yanada HIV da wuri kumayafara shan magunguna hakan yana rage yawan ƙwayoyin cuta acikin jiki har takai ga ze iya yaɗawa, har takaiga har takaiga baze iya yaɗama wani ba in gancin sa yana hana yaɗuwan cuta cutar daka so da kaso ɗari idan aka idan aka sha magani yadda yakamata na huɗu yi amfani da maganin hana yaɗuwar HIV bayan shiga haɗari yadda yake aiki wannan maganine da ake sha bayan mutun ya fuskanci yuwuwar kamuwa da HIV kafin? kamar saduwa da me ɗauke da cutan batare da kariba ko haɗuwa da jinin dake ɗauke da cutar ingancin sa idan aka fara shan maganin ciki awani saba'in da biyu na faruwan hatsari yana iya rage yueuwar kamuwa da HIV da kaso tamanin ko fiye

Gonorrhea cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar jima'i wadda ƙwayar cuta mai suna Neisseria gonorrhoeae ke haddasawa alamominta na iya banbanta tsakanin maza da mata. kuma wasu mutane ba sa nuna alamun cutar, Alamomin gonorrhea a cikin maza jin zafi ko ƙunan yayin fitsari fitar farin ruwa, rawaya ko kore daga azzakari jin zafi ko kumburi a maraina wani lokacin ciwo a maƙwagwaro idan an kamu da cutar ta hanyar baki ta hanyar jima'in baki A cikin mata yawan fitar farin ruwa daga gaba jin zafi ko ƙuna yayin fitsari rikicewar al'ada jin zafi yayin jima'i ciwon mara ko kuma kumburin mara. Sauran alamomi a cikin maza da mata ƙaiƙayi fitar farin ruwa zafi ko zubar jini daga dubura a maƙwogwaro sau da yawa alamomin sau dayawa babu alamomi amma zai iya haddasa ciwon maƙwogwaro yadda ake gane cutar gonorrhea gwajin fitsari ana duna ƙwayar cutar a cikin fitsari sannan ana gwajin swap ana shafa audiga a wajen da ake kamar farji azzakari dubura ko maƙwogwaro. Gwajin NNAT wannan shi ne mafi inganci kuma ana yawan amfani da shi Saboda gonorrhea na iya zuwa da wasu cututtukan jima'i kamar likitoci naiya ba da shawarar a gwada dukkansu lokaci guda idan ba a magance cutar ba tana iya haddasa matsaloli kamar PID a mata da FPP a maza wanda zai iya hana haihuwa idan kana shakku ko kuma kana zargin ka kamu da gonorrhea yana da kyau ka je asibita don gwaji da magani da wuri.

Cipilus cuta ce da ake ɗauka ta hanyar jima'i, cutar ta na da matakai daban-daban, kuma ko wane ya na da alamominsa, idan ba'a magance ta ba ta na iya haddasa matsaloli ma su tsanani, matakin farko: Primary stage a turance Alamomin su na bayyana bayan kwanaki goma zuwa cas'in bayan kamuwa da cutar babbar alama itace ƙurji ƙurji mara zafi da ke fitowa a wurin da cutar ta shiga jiki kamar azzakari, farji, dubura da bakin...ko bakin mutum, wannan ƙurji ya na warkewa da kansa bayan makwanni uku zuwa shida, ko da ba'ayi magani ba amma cutar na nan a jiki. Mataki na biyu: Secondary stage Alamomin na iya bayyana bayan mako shida zuwa watanni shida bayan ƙurjin farko ya ɓace, babban...babbar alama ita ce fitar da ƙuraje bayan ko ɗaukewar fata a jiki, musamman a tafukan hannu da tafin ƙafa, wasu alamomin sun haɗa da zazzaɓi da ciwon jiki rashin ƙarfi ko gajiya, ciwon maƙogoro, fitar gashi daga wasu sassan jiki, kumburin gangar jiki, waɗannan alamomi su na iya ɓacewa amma cutar na waɗannan alamomi su na iya ɓacewa amma cutar na cigaba da zama a jikin mutum, cigaba da matakin ɓoye: Latent stage, Wannan mataki ya na faruwa bayan mataki na biyu idan ba'ayi magani ba, babu wasu alamomi da ke bayyana amma ƙwayar cutar ta na nan a jiki, wannan matakin na iya ɗaukar shekaru da dama kafin cutar ta shiga mataki na ƙarshe. Matakin ƙarshe Tertiary Stage Idan ba'ayi magani ba cutar na iya shiga wannan mataki bayan shekaru goma zuwa talatin da kamuwa, ya na iya haddasa mummunan lahani ga zuciya da jijiyoyin jini, wanda zai iya haddasa bugun zuciya, cutar na iya taɓa tunanin mutum wanda zai iya haifar da hauka ko kasa riƙe tunani, idanu wanda zai iya haddasa makanta, ƙashi da gaɓoɓin jiki wanda zai iya haddasa kumburi ko raunuka a jiki a wannan mataki.

Yin gwajin cututtukan da ake ɗauka ta jima'i STI a turance, akai akai ya na da matuƙar mahimmanci ga duk wanda ke da alaƙa ta jima'i, ko da ba'a da wata alama, ga wasu dalilan da ke tabbatar da hakan na farko: Wasu alamomin cututtuka wasu cututtuka ba su da alamomi, wasu cututtuka kamar gonorrhea da HIV na iya kasancewa a jiki ba tare da wata alama ba, mutum na iya ɗauke da cutar tsawon lokaci ba tare da ya sani ba, har sai ta haddasa babbar matsala. Na biyu: Kare lafiya da hana haɗarin matsaloli idan ba'a gano STI da wuri ba ta na iya haddasa matsaloli kamar: rashin haihuwa a maza da mata, ciwon mara, PID a turance, Pelvic Inflammatory Disease ga mata, bugun zuciya ko matsaloli a ƙwaƙwalwa, makanta da ko ciwon ƙashi mai tsanani. Na uku: Kare abokan jima'i idan mutum ya na ɗauke da STI ya na iya yaɗata ga abokin jima'insa, ko da ba shi da wata alama, yin gwaji akai akai na hana yaɗa cututtuka da kuma kare lafiyar abokin jima'i, yin gwaji na bada damar warkewa da wuri, wasu cututtuka kamar gonorrhea da cipilus, za'a iya warkar da su da antibiotics idan an gano da wuri, idan cututtuka kamar HIV aka gano da wuri shan magunguna zai rage ƙwayoyin cutar a jiki, shan magunguna zai rage yawan ƙwayoyin cutar a jiki har ya kai ga ba zai iya yaɗawa wani ba. Na biyar: Kare jarirai daga kamuwa da STI mata masu juna biyu da ke ɗauke da STI na iya wuce cutar na iya watsawa cutar ga jaririnsu, wanda zai iya haddasa ciwon idanu, cutar jini, ko nakasa, yin gwaji a lokacin ciki ya na taimakawa wajen ka... wajen hana yaɗuwar cututtuka ga jarirai.

Wato na kasance mai son Google a da, duk abubuwanda su ka shafi internet ma'ana yanar-gizo da na ji wani canji a jikina ko na ga wani abu da ban yarda da shi ba nan da nan zan zan je browsing in gani miye musabbabin abun, nakan... nakan ce kullum Google abokina ne, so..... akwai wata rana ina yin zufa a ƙafana da tafukan hannuwana so sai....... sai na ce bari inyi browsing in bincika inga minene ya ke janyo min wannan zufan, kwatsam da na yi wannan binciken sai su ka ce min wai hanyoyin da ke da ke...da ke...... fitar da zufa na jiki....na gaɓoɓina to shine ya ke fitar da gumin da ni ke yi fiye da ƙa'ida, hankalina ya tashi na rasa yadda zanyi, sai na faɗama babana, dayake babana ma'aikacin lafiya ne, ya dinga min faɗa ya ce min ki daina irin wannan bincike-binciken ba shi da wani amfani, bayan ba haka ba ne ba abun abun ƙarya ne kawai su ka faɗi, sannan na biyu: Na haihu kwanannan yarona ya na fama da ƙuraje a kai sanadin aski da aka yi ma shi, sai su ka ce min sai su ka ce min wani.... wani cuta ne kamar wani nau'i na amosani wanda da na bincika daga baya ɗin ashe su abunda su ka ce inyi ɗin ba shi ne ba, ma'ana treatment ɗin da su ka ce ba shine treatment ɗin da ya dace inyi ma shi ba.

Amincewar jima'i sexual con consent tanada mahimman abubuwa da dole ne a cika domin tabbatar da mutunta juna da kuma yin jima'i cikin yarda da juna ga wasu mahimman abubuwan dake ƙayyade aminci da halaccin jima'i na farko yarda a fili dole ne a samu bayyananniyar yarda daga dukkan ɓangarori ba tare da tilastawa ba wanda ke wanda ke cikin dangantaka ya kamata ya faɗi a fili cewa yana so na biyu, yarda ba tare da tilastawa tilastawa ba be kamata a samu, matsin lamba, barazana ko tsawa ko tsawa idan mutum yan domin idan mutum yana jin tsoro ko matsin lamba ba a samun ba a samun cikakken amincewa na uku sanin abinda da ake amincewa dashi dole ne, mutum dole ne yasan abinda yake abinda yake yarda dashi idan wani ya ɓoye wata mahimmiyar gaskiya amincewar bata cancanta ba amincewa a kowane mataki yarda dole ne ta kasance tana cigaba idan mutum ya canza ra'ayi a kowane lokaci dole ne a mutunta hakan na biyar amincewa daga wanda ke da cikakken hankali mutum dole ne ya kasance da cikakken hankali da ikon yanke shawara idan yana cikin maye, barci ko yanada matsalar dake hana shi yanke shawara da kyau ba zai iya bayar da yarda ba Mahimmancin amincewa a jima'i yana tabbatar da cewa dukkan ɓangarori suna jin daɗi da kwanciyar hankali yana kare haƙƙin kowane mutum kuma yana hana cin zarafi yana ƙarfafa dangantaka me ƙoshin lafiya da girmamawa yana hana aikata laifukan fyaɗe da cin zarafin jima'i amincewa abu ne mai mahimmanci da ya kamata ya zama ginshiƙin kowacce dangantaka yin jima'i batare da cikakken amincewa ba yana iya zama cin zarafi ko ma laifi

Akwai hanyoyi da dama na hana ɗaukar ciki da kuma kare kai daga kamuwa da cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i STI's a turance amma ba duk hanyoyin hana ciki ba duk hanyoyin hana ɗaukar ciki suke bada kariya daga STI's ba ga wasu daga cikin hanyoyi? hanyoyin da suka fi inganci Na farko, kwantena "condoms"a turance kwandon maza "male condoms" wani siririn roba ne da ake sanyawa a azzakari kafin yin jima'i kwandon mata "female condoms" wani roba ne da ake sanyawa a farji kafin jima'i ingancin su yana hana ciki da kusan kaso casa'in da takwas idan anyi amfani dashi dai-dai haka kuma yana ka, yana bada kariya daga yawancin cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i kwandon na "latex" ko "poly u" "urethane, urethane" "latex or" "polyurethane barriers" wannan yana haɗ haɗa da haɗe da "dental dams" da ake amfani dasu yayin jima'in baki ko na dubura, don hana STI's ma'ana cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i IUD me ɗauke da "hormone" ko "copper" ko "copper"? "hormonal IUD" yana hana ciki amma baya kariya daga cutar cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i "copper IUD" ana iya amfani dashi a matsayin hanyar gaggawa don hana ciki har bayan kwanaki biyar na yin na jima'i ba tare da kariya ba na huɗu allurar hana ciki? anayin allura duk bayan wata uku yana hana ciki amma baya bada kariya daga cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i na biyar ƙwayoyin hana ciki ana shan su kowacce rana don hana ciki amma baya bada kariya daga cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i "implant" ma'ana tsinken da ake ashanar hannu wata ƙaramin sanda ce da ake shukata a fata wacce ke fitar da "hormones" don hana ciki har tsahon shekaru uku ko fiye bata bada kariya daga cutar STI hanyar da tafi ka bada kariya daga daga ciki da kuma STI's shine amfani da kwandon roba a kowane lokaci.

Tattaunawa a buɗe da gaskiya yanada matuƙar mahimmanci wajen gina dangantaka me ƙoshin lafiya da girmamawa tsakanin abokan jima'i Ga wasu dalilan da yasa wannan ke da mahimmanci? Na farko, fahimtar juna tattaunawa me kyau yana taimakawa wajen fahimtar buƙatu, so, da iyakokin juna yana rage ruɗani da fargaba a cikin dangantaka Na biyu, amincewa da jin daɗi yana tabbatar da cewa duk abubuwan da akeyi anayin sune cikin yarda da jin daɗin juna yana hana matsaloli kamar tilastawa, ko aikata wani abu da ɗayan bayaso na uku kare lafiya yana bada damar tattauna batu batun kariya daga ciki da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i yana taimakawa wajen yanke shawara kan hanyoyin hana ciki da tsaftace lafiyar jima'i na huɗu gina dogaro da ƙarfafa soyayya idan ana iya yin magana a buɗe da gaskiya hakan yana gina dogaro tsakanin abokan jima'i yana sa dangantaka tafi inganci, kuma ta kasance me ƙarfi na biyar gujewa matsaloli da rashin fahimta rashin magana a fili kan abubuwan dake damun mutum na iya janyo matsaloli tattaunawa tana hana husuma da rashin fahimta tsakanin ma'aurata ko abokan jima'i na shida, jin daɗin juna yana taimakawa wajen fahimtar abinda kowane ɗaya yakeso da abinda yake jin daɗin sa a cikin dangantakar jima'i yana ƙara kusanci da soyayya a tsakanin abokan jima'i yadda akeyin tattaunawa me kyau a kasance da gaskiya da kuma mutunta juna a saurari juna ba tare da katsewa ba a guji yanke hukunci ko yin sukar juna a nuna kulawa da fahimta ga ra'ayin ɗayan idan ana son samun dangantaka me ƙarfi da lafiya dole ne a koyi yin magana a buɗe da gaskiya wannan yana gina aminci, jin daɗi da kwanciyar hankali a dangantaka.

Hepatitis A wannan cutar tana yaduwa ne ta hanyar cin abinci ko shan Ruwa da ya kazantu da kashin mai dauke da cutar yana faruwa ne musamman a wuraren da ake da matsalar tsafta alamomin cutar sun hada da zazzabi ciwon jiki yawan gajiya da rawaya a idanu da fata jaundice a turanci hypertitis A baya zama mai tsanani domin yawanci yana wucewa da kansa ba tare da barin illa a jiki ba ana kara kai daga wannan cutar ta hanyar yin rigakafi vaccine a turance da kuma tsaftace abinci da ruwa. Na biyu Hypertitis B ana kamuwa da Hypertitis B ta hanyar jini, ruwan jiki da jima'i da mai cutar haka nan, uwa mai dauke da cutar na iya watsawa jaririnta yayin haihuwa alamomin cutar na iya hadawa da gajiya ciwon ciki rawaya a fata da idanu da kuma ciwon tsokoki wannan nau'i hypertitis na iya zama mai tsanani chronic a turance kuma yana haddasa cututtuka-cututtula masu illa ga hanta kamar liver Cy - cycosis ko cancer. Akwai rigakafin hypertitis B wanda ke hana kamuwa da cutar amma idan mutum ya kamu yana iya shan magunguna don rage illa ga hanta Na uku Hypertitis C Hepatitis c yana yafuwa ne ta hanyar jini musamman ta hanyar amfani da allura ɗaya da wasu mutane ko amfani da kayan asibiti da ba'a tsaftace da kyau ba yana iya yafuwa daga uwa ziwa jariri amma ba kasafai ake samun haka ba alamomin cutar suna iya zama masu sauki ko su dauki lokaci mai tsawo kafin su bayyana Yawancin lokuta hypertitis C na zama mai tsanani a jiki, yana haddasa lalacewar habta mai tsanani babu rigakafi vaccine akansa amma akwai magunguna da zasu iya warkar da cutar gabadaya Hepatitis D wannan nau'in hypertitis na yaduwa ne ta hanyar jini da jima'i amma ba zai iya yin illa ga mutum ba sai idan mutum yana da Hypertitis B a jikinsa wato ba zai iya yaduwa shi kadai ba idan mutum yana da Hypertitis B kuma ya kamu da D ya kamu da hypertitis D cutar tana iya zama mafi tsanani kuma tana sa lalacewar hanta cikin gaggawa babu rigakafi musamman akan cutar hypertitis D amma rigakafin hypertitis B na iya hana shi saboda yana bukatar hypertitis B don yaduwa. Na biyar Hypertitis E wannan naui yana yaduwa ne ta hanyar cin abinci ko shan ruwa da ya kazantu, irin na hypertitis A yafi faruwa a wuraren da badu da tsaftar ruwa, alamomin cutar suna kama da na hypertitis A amma yana iya wucewa da kansa ba tare da ya haddasa lalacewar hanta ba amma ga mata masu jina biyu hypertitis E na iya zama da hatsari sosai babu rigakafi a yawancin hasashe don haka tsafta da shan ruwa mai tsafta suna da mutukar muhimmanci wajen kare kai daga cutar.

Banbanci tsakanin HIV da AIDS, Hiv cuta ce yayin da Aids matsayinne na karshe a cutar hiv cuta kwayar cuta ce dake shiga jiki ta lalata garkuwar jiki a hankali amma ba kowa da ke da hiv yake da Aids ba Aids yana faruwa ne idan hiv ya lalata garkuwar jiki sosai hiv na iya zama ba tare da alamomi ba na tsawon shekaru amma idan ya zama Aids mutum yana fama da yawan rashin lafiya ana iya sarrafa hiv da magunguna amma babu maganin da zai warkar dashi gabadaya. Aids a gefe guda yana da wuya a jure kuma yawanci yana kisa idan ba'a kula dashi da kyau ba yadda ake yadda hiv ke canjawa zuwa Aids idan mutum ya kamu da hiv kuma bai karbi magani ba, cutar tana wucewa ta matakai kafin ta zama Aids. Matakin farko accute hiv infection yana faruwa cikin makonni biyu zuwa shida bayan kamuwa da kwayar cutar alamominsa sun hada zazzabi ciwon ciki ciwon makogwaro da kumburin kashi. A wannan lokaci kwayar cutar hiv tana iya tana yawan haihuwa a jiki amma har yanzu garkuwar jiki na iya har yanzu garkuwar jiki na iya yakarta Mataki na biyu chronic hiv infection ko latancy stage a wannan mataki alamomin cutar na iya bacewa ko kuma su kasance masu rauni, mutum na iya kasancewa ba tare da wannan matsala ba,, ba tare da wannan matsala mai tsanani ba tsawon shekaru da yawa sai dai har yanzu kwayar cutar hiv na yin lahani a jiki a hankali Matakin karshe, Aids wannan shine lokacin da hiv ya lalata garkuwar jiki sosai, kuma mutum ya rasa ikon kare kanshi da cututtukan yana faruwa ne idan yawan kwayoyin cd4 cell ma'ana cell dake kare jiki daga cututtuka, sun rabu-sun rabu kasa da kaso dari biyu a jikin lafiyayyen mutum a jikin lafiyayyen mutum suna tsakanin dari biyar zuwa dubu daya da dari biyar a wannan matakin mutum yana da yawan Kamuwa da cututtuka masu hatsari kamar ciwon huhu limoniya kansar hanta da sauran cututtuka da jiki ba zai iya yakarsu ba. Hiv cuta ce dake hana garkuwar jiki aiki da kyau amma idan aka sha magani mutum na iya rayuwa na dogon lokaci Aids Shine matakin karshe na hiv wanda ke faruwa idan garkuwar jiki tayi rauni sosai yin gwaji da wuri da shan magunguna na taimakawa wajen hana hiv zama Aids

tsaftace jiki da ma halli yana daga ci kin hanyoyi mafi inganci na na yaɗuwar cututtuka masu yaɗuwa saboda yana rage yawan ƙwayoyin cuta a jikin dake taruwa a jikin mutun da muhallin sa. tsaftace jiki da muhalli yana hana yaɗuwar kwayoyin cututtuka <coughs> wanke hanaye da sabulu yana kashe ƙwayoyin cuta dake jikin hannaye wanda ke hana yaɗuwar cututtuka kamar mura, kwalara COVID 19 na biyu tsaftace ji ki tsabtace abinci da ruwa wanke kayan marmari da tsaftace abinci ya na hana kamuwa da cututtuka masu nasaba da abinci kamar typhoid da zazzaɓin cizon sauro na uku kare lafiyar jiki wanka da tsaftace tufafi yana hana haɓakar kwayoyin cuta da fungi da fungus masu haddasa kuraje da cututtukan fata na huɗu tsaftar muhalli ƙauracewa sharar gida da tsaftace muhalli yana hana yaɗuwar cututtuka kamar kwalara da cututtukan hanji na biyar ampani da matakan kare lafiya yin ampani da abun rufe fuska da tsaftace kayan aiki yana rage yiwuwar kamuwa da cututtuka masu yaɗuwa ta iska ko jini saboda haka tsafta tana taka muhimmiyar rawa wurin [um} wajen kare lafiyar jama'a da hana yaɗuwar cututtuka masu saurin yaɗuwa